Paɣaba n bɛ daani ka kodu nim paya ka naanzu shɛŋa din bi mooi biɛni ka din mooi paya ka alibarisa nim paya ka zaham pora paya ka paɣaba maa ku galisi chɛna ka biɛ lɛm sabila sabila puuni paɣaba shab yɛla neen piɛla ka shab yɛ zaɣ vakaɣa ka shab yɛ zaɣ ʒiɛhi ʒiɛhi

Laa n tamya ka bindirigu bɛ di puuni di nyɛla boodiyɛ mini gala ni zaham ka di tam teebuli zuɣu ni naanzuwa ni manʒa gala nyɛla dibata ka boodiyɛ mii nyɛ dibanahi